Bihi n bɔŋɔ bi. diɛmdimi ka gbubi gabi nuuni ka so cjhinchina ka bobi obbisi bobigi maa yuli n booni larigberi ka zan Gana fulaaki zan tabili di nyɛla zaɣ'dozim ni zaɣi vakahali ka mori bɛ nimaani ka bɛ sabi beebi pa ka niŋ amaaraaba n pa niŋ amaaraaba n pa nimaani

Ban tibiri niribi n bɔŋɔ.bi yela neen' piɛla. kabi shebi gbubi pen nima ka bukunima gba pa teebuli maa zuɣu. ka shebi la ka nyili ɔ nyina ka shebi daa bɛ zabiri n pa ka doo ŋun ʒiyamaa ka ɔ che ɔ zuɣu ka gbubi pen ɔ nuuni.

Ashipti ni n bono. Tibibu shee. Doo maa dola garo zuɣu ka ye nien piela ka bɛ zaŋ tampiela pilo ka difɛli kuɣi o zuɣu. ka ban tibiri niriba maa be nimaani ka bo nangban bobirisi n pobi be noya ka shebi ʒɛ zuɣusaa ka bari maa mi do tiŋa.